Daani ka doo zaŋ kunkona dimini pepe. ɔnio naan zuwa kamantoonsi ni nyuya n zaŋ sɔŋ pani ka ʒa di gbu ni ka shabi ʒin ʒiya

Bihi n-zaya be mii zami baɣi toroko ka bihi ayi zaŋ be nuu gbaai toroko maa bi'yiŋga yela chinchini mini di liiga ka bɔbi bɔb'ʒee ka ye nyingo koliti zaɣ'ʒee ka kpa tikpara ka piri baŋa zaɣ'dozim.

Niribi n ʒaya teebuli gbuni teebuli maa ka tan piɛli yelɔw pa dizuɣu ka zaɣi ʒɛɛ beni ka blue beni kashabi ʒeya ka lebigi ɔ nyaaŋ nkpaba ka pili zi pili sabinli. ka ban bala ye leen sabila la fulawese beni

Niribi n ʒiya ka ŋun bala nyuri kom ŋmanni ka ŋun bala ye liika liiga maa yalo ka so ʒeya ka ye liika sabinli ka so ʒeya ka ye liika piɛlli ka pili kaip ka so ye liika yalo ka so ʒe o nyaaŋa.

Doo n-ʒiya n-lihiri "movie" ka kpa specks specks maa zaɣ'sabinli ka ye liiga liiga sabinli "movie" maa doo maa zami ka zaŋ baaji n-gbaai o shee lo ka so jinjam sabinli ka piri namda piɛla.

Niriba n ʒiya ka teebuli za bi tooni ka buku yellow pa di zuɣu ka pen paya ka ŋun bala ye liiga sabinli ka so Ʒiya ka ye liiga piɛlli ka shab ʒiya ka teebuli za bi tooni ka "laptop" pa di zuɣu.

Ko daɣiri m-be bɔɣilini ka mazin kara. kara za nimaani. kanirib. bɛ. nimaani. nirba maa. maani. yiŋg liiga. piɛli ka. so jinjam. ka. yiŋa. bɛ onyaaŋ. ka ye. liiga. zɛɛ. ka. tankpaɣu. doya. ka tihi. gba. sansani. maani. tihi maa. shaŋa. nyela. kpakpa tihi

Niriba n ʒeya ka bɛ voori o ʒim ka o yɛ liiga liiga sabinli ka so jinjɛm jinjɛm sabinli ka ŋuni bala pili zipiligu ka yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli ka gbaya ka ŋuni bala ʒe kuɣu sabinli zuɣu.

Nɛma n za duu nɛma maa galisiya ka kuɣu beni kuɣu maa zaɣpiɛlli ka difiɛya pa di zuɣu difiɛli maa shɛli nyɛla yalo ka shɛli nye waayit n bilaak ka nɛma ʒiya ka nye gireen vari n nyeli ka shɛli ʒiya.

Niriba n-za loori gbuni n-lɔri duroŋ duroŋ maa redi n-nyɛla ka nɛma be dini ka loori maa bilaaki n-nyɛ li ka so ye liiga orangi ka so ye liiga bilaaki ka paɣa so ʒiya ka ʒi piyowata ka ye liiga ka nyaɣi baaji sabinli.

Nema n-za duu ka teebuli zaya ka kuɣusi zaya kuɣusi maa di nyɛla dibaayi ka kuɣusi maa nyɛ zaɣ'tankpaɣu ka di naba nyɛ bilaaki ka fulaawanima beni ka gɔriti beni fulaawanima maa.

Niriba n-laɣim ʒi teebuli gbuni paɣaba ni bihi ka ŋun bala ʒiya o sola chinchini liiga ka di buɣari maa ka di nyɛ zaɣ'sabila ka doo maa ka o gbubi "mic" ka ye liiga sabinli ka ye liiga sabinli ka so za be nyaaŋa.

Niriba n-ʒiya ashibiti ni ka be bɛ ka piri "nose mask" ka nɛma ʒi be sani "machine"nima "machine"maa zaɣ'piɛlli n-nyɛli ka shɛli be zuɣusaa ka shɛli be tiŋa.

Dingbaari vwuntaŋa n ʒaya ŋɔ ka paɣiba anahi ʒa di gbuni paɣibi maa pɛlila chinchina ka paɣisɔ zaŋ ɔnuu niɔ gbaa bɛnshaɣu di ngbaari wum tanŋ maa .ka mɔri be dini.

Paɣiba n-ʒiya bɛ galisiya bɛ ʒila kuɣusi zuɣu kuɣusi maa whayiti ka zaɣi red be din ni ka buluu beni paɣa maa ka o ye ningokɔrigu ka kpa sipesi ka gbubi baaji baaji sabinli ka so ʒi o nyaaŋa ka ye liiga piɛlli ka ʒi kuɣu buluu zuɣu.

Niriba n-ʒia ka paɣa maa ka o ye liika sabilinli ka so jinjam sabilinli ka kpuɣi o naba m-pa taba ka gbibi lapitɔpu ka doo maa ye liika sabilinli m-pa liika piɛlli zuɣu ka so ʒia ka ye liika piɛlli ka so ʒi o nyaaŋga ka ye liika rɛdi.

Niriba n be salima shee bi mi bela ko daɣiri ni ka gbaŋ bihi tam kom maa zuɣu ka yiŋga ŋmani o nuuni n yiini ko daɣiri maa niŋdi gban bili maa ni yinga ka paɣa za zuɣusaa ka ye liiga piɛlli ka so chinchin ʒee ka bi'zani baɣa o luhili bi'maa bi ye liiga.

Niriba n-ʒiya bɛ niriba ata niriba ayi ka ye liiga ʒɛhi ka yino pili zipilgu ka nyaɣi baaji sabinli ka ŋun bala nyaɣi baaji ka ŋun bala zaŋ o dini zali tiŋa ka lori o jinjam ka teebuli zaya ka nɛma pa di zuɣu.

Niriba ʒila loori ni. Niriba maa bɛ niriba anahi n-nyɛ ba ka so ʒi tooni ka loori tayanima maa ka di nyɛ zaɣ' sabila ka wobigu beni. Wobigu maa zaɣ' karili ka o tiba baribara.

Nirba m be ni ka so gbaya ka ye liiga sabinli ka so jinjiɛm waati en bilaaki ka so gbaya ka gbibi soobuli n ŋmaari tandi niŋda ka ye liiga piɛlli ka so toori kom niŋdi tandi maani ka so ye liiga sabinli.

Niriba n-ʒiya ka gbubi kum daa adaka kum daa adaka ma "black" beni ka "white" beni ka shɛli ye liiga liiga maa "red" ka sheli ye "white and black" ka so ʒiya.

niɛma n-za duu niɛma maa galisiya teebuli beni ka kuɣisi beni kuɣisi maa zaɣ'piɛla dibaa ata ka kuɣ'shɛŋa nyɛ griin ka di gba nyɛ dibaa ata ka teebuli beni ka laayisi beni laayisi maa di bini maa nyɛla zaɣ'sabila

Naa nʒiya, ka gbubi zuli. ka ye nyiŋgo korigu. ka piri bansi. kaso ʒi ɔnyaaŋa ka kpa spiɛs. ka so ʒiya ka gbubi ziya ziya maa zu sabila.

Niriba n-zaya shɛba ʒimi bɛ ʒila kuɣusi zuɣu ka shɛba ʒe zuɣusaa ka bɛ ye neen'sabila paɣiba ni dabba bɛ galisiya ka tiivi beni tiivi maa dibayi ka sipiikanima beni.

Niriba n-ʒia ka tiraata beni. Tiraata maa zaɣ' ʒee ka taayanima maa nyɛ zaɣ' sabila ka lɔɣu maa nyɛ zaɣ' ʒee ka nɛma be dinni ka shɛba tam zuɣusaa ka so zaya ka tabi o shee ka ye liika piɛlli.

Paɣa n-ʒi kuɣ' sabilinli zuɣu ka bɔbi bɔbiga ka so jinjam ka ye liiga ka gbibi chɛriga o nuu ni ka boofurootonima anahi be chɛriga maa zuɣu ka tahali tam daaŋga ni ka kpaam be dinni ka boofurootonima maa lɔhi kpaam maa ni.

Niribi n ʒiya shabi sabimi, ka shabi ʒɛ zuɣu saa, kabi ye neen' yinsi, ni zaba pɛla. ka ŋun bala bɔb bantabiga bantabiga maa di gabimi .

Sɔ n ʒiya n sabira ka pili zi piligu ka yeliiga piɛli zipiligu maa zaɣi sabinli gban maa zaɣi piɛli n nyɛli ka fɔn be ɔtooni fɔn maa zaɣi piɛli ka laptop beni laptop maa zaɣi piɛli.

Doo n-tam cheche zuɣu ka ye liiga liiga maa zaɣ'ʒee ka so jinjam ka piri namda piɛla ka bɔbisinima be dizuɣu bɔbisinima maa "yellow" beni ka "white" beni ka "green" beni.

Niriba n ʒi adaka ka ye liiga liiga sabila ka ŋun bala ye liiga sabila ka ŋun bala ye singlet ka piri namda sabinli ka shab be bi nyaanga , gbubi guŋgona ŋmera ka so chana ka ye liiga sabinli ka piri cheeni.

Shikuribihi n-diɛmda ka ŋumbala la ka o nyina yina ka ŋumbala ka zaŋ o nuu tirina ka ŋumbala ye liika ka zaŋ li niŋ o noli ni ka ye siŋgileeti ka ŋumbala kpabi bia ka ye liika piɛlli ka ŋumbala wuhi gbampiɛlli ka ŋumbala saluuti.

Niriba n-ʒiya ka teebuli be bɛ tooni ka kom tamya "voltic" ka bin'nura tamya ka gbana beni ka be kpahiri be nuu ni ka so la ka o nyina yina ka so zaŋ o nuu m-pa teebuli maa zuɣu.

Niriba m-be daa niriba maa galisiya so yela liiga buluu ka loorinima beni loorinima maa galisiya loorinima maa redi n yelo dimbala.

Doo mini o paɣa n ʒiya ka gbubi bi' Bia ka doo ma ye liiga liiga sabinli ka paɣa ma ye liiga liiga piɛlli ka so jinjam sabinli ka piri "socks" piɛlli ka bi'maa ye liiga ka ye liiga pa dizuɣu.

niriba n-dabiya niriba ayi maa bɛ dabiya mi ka so ʒia ka paɣiri salim'bɔɣili m-mali niŋdi kpalaŋ nii kpalaŋ piɛlli ka ŋun m-bala maa ka o ye liiga piɛlli ka ŋun m-bala ʒia ka so jinjiɛm sabinlli

Niriba n-zaya dabba noli ka bɛ zaa ye liiga sabila ka ŋun bala ti o kpee maa nua ka kpa sipesi bɛ niriba ayi bɛ kpala sipesi ban bala bi kpa ka kuɣusi zaya.

Kom n doya ka niribi loharili n ga ri ta ka so ʒi kom tahali maa zaɣpiɛlli n nyɛli di nyɛla siliba tahili ka bobi bobiga bobigi maa yalo ka ye liiga ka so sikeet ka so ba moto ka pili heliment heliment maa zaɣsabinli.